Ana adoko ese kutangira pamakore marongomuna anofanira kuendeswa kuzvikora pane kuti aendeswe kuminda asare akagare pabvute anofanira kuendeswa kuzvikora kwaanotamba neezera rawo kuti akure akagwinya akure akangwara maningi

Ana adoko eshe anofane kuendeswe kuzvikora zveshe zvaanofunda neezera rawo kwete kuti kana taakubve pamhatso taakuende kumunda toenda nawo osvika ogare pabvute ngaande koofunda neezera ravo ndiko kuti vakure vakangwara.

Hwana hweshe hudoko, kutangira pamakore marongomuna kukwira, anofanire kuende kuzvikora zvanofundisa ana adoko, oofundiswa ikwonayo kuti akure ane ngqondo dzakaqoqoroka maningi, kuti paanozosangana neantu amweni ati kurei, ange ari antu akangwara maningi.

Antu eshe ane ana awo anofunde kuzvikora tinoda kumubonga maningi ngekuti karetu taiziye kuti ana adoko anoende kuminda koswera eirimawo neanhu amweni kana kuswera akagara pabvute asi izvozvi mwakatendera ana enyu kuti aende kofunda chinova chiro chakanaka maningi ngokuti ana anokura eiziya.

Ana eshe ari kufunda fundo yekutanga anofanira kufundira paro pasikanai anofanira kutengerwa mabhuku nezveshe zvinoita kuti afunde zvakanaka izvi zvinodetsera kuti afunde nekukura aine unyanzvi pane zveshe zvaanenge eiita mukati meupenyu nemukati mwekurarama.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa nehurumende iri kuaka zvikora nekumaruzevha nharaunda dzedu dzekumatii marongomuna enyika izvi zvinodetsera maningi kuti ana edu panozokura akure anengondo dzakathothoroka maningi.

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga anofanira kufundira pandau dzisinganaye, ndau dzisingapinde mvura nemhepo izvi zvinodetsera maningi kuti afunde aine utano hwakanaka maningi

Ana eshe anofunda fundo yekutanga anofanira kufundire ndau dzakanaka. Ndau dzisikanayi, dzisikapindi zuva rakawanda nendau dzisikapindi bukuta, izvi zvinokonzere kuti antu eshe azorwara ngemikuhlani.

Ndau dzeshe dzinofundire ana echikora, dzinofanira kunge dzine ndau dzine nguwa yekuti ana adoko anoenda eienda koningira zvakanaka zvinoizwa ngechikora. Dzinofanira kunge dziri ndau dzine magetsi, ekuti nyange kwakasvipa amweni akona anoda kuerenga anondoerenga.

Zvikora zveshe zvinofundira ana anofunda fundo yekutanga. Zvinofanira kunge zviri zvikora zvakanaka maningi zvakaakwavo zvakanaka zvisingapindi zuva, nendau dzaanofundira dzinofanira kunge dziri ndau dzakachengetedzeka.

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga, anofanira kufundiswa zvakanaka, anofanira kunge veyifunda ndawu, nemidhuri nembatso dzakanaka maningi dzisinganayi kana kupinde bukuta rinokonzeresa kuti vantu vakotsore kana kupisha maningi.

Ana eshe anofunda fundo yokutanga anofana kufunda nzvimbo nendau dzinezvira mbuzi zvakanaka maningi zvinoita kuti asabatwe nezvirwere nemukuhlani, izvi zvinobetsera maningi kuti arambe ane hutano hwakanaka.

Tinovonga maningi hurumende yeZimbabwe ngekuda kwezveiri kuita iri kushanda ngesimba kuti ndau dzeshe nedziri kumaruzevha dzine ana adoko anoenda kuchikora dzinge dzine mabhuku ekunyorera nezvekunyoresa nepekunyorera pakanaka izvo zvinodetsera maningi mukufunda kwawo.

Antu woye ngatiyayeye teibhuirwa ana edu arikuende kufundo yekutanga akufundiswavo zviro zvimweni zvisiri mabhuku. Izvi zvinodetsere kuti panenge eindokura anenge eikura eiwedzere unyanzvi izvi zvinozodetsera mukati mekupona.

Ngatiyaiye antuwee teibhuirwa. Izvi zviro zvakanaka maningi kuti ana eshe adoko anoenda kuzvikora afaniri kundoofunda mabhuku basi nekuenda koshanda asi panguwa dzawo dzekuzorora anofana kugarawo eitambawo imweniwo mitambo yebhora nekujaha zvinodetsera kusimbise mitezo, marenje nenyara.

Anhu eshe anofunda fundo yekutanga anofana kufundiswa maningi nekuda kwekunaka kwakaita kufunda nekunyora. Antu eshe anofundisa anofana kushandisa nzira dzakawanda maningi kufundisa anhu dzakadai kana nekunyora midhuri nemadziro egedhi rechikora.

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga anofanira ku fundira amweni mabasa ne mishando achaka tsonga kuitira kuti paano kura zvisazo nesa ku chengete mburi anofanira ku fundiswa zvakawanda zvaka fanana nekurima ku fuya zvifuyo ne zvimweni zvakando wandawo ne ndau dzaano fundira dzino fanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi hembe dzaano pfeka dzinofanira kunge dziri hembe dzakachena dzakanaka.

Tinode kubonga maningi antu eshe anechekuita nekutungamirira ana adoko anofunda fundo yekutanga , tinobonga hurumende nekuda kwezvirongwa zvairi kuunza mukati mwekufunda kwawo. Hurumende irikuunza zviro zvimweni zvinodetsera kuti ana paanenge eifunda afunde eiona zvaanenge eifunda nekutogadzira imweni mitombo yakona.

Ana adoko anofuda kundo yepashi eshe anofanira kunge eifundire ntaraunda dzine midhuri ne madziro akanyorwa .Akanyorwa ngezvekunaka nekuchengetedzeka kweutano. Izvi zvinodetsera kuti antu iwona paanokura anokura eiziya.

Antu eshe anofunda kuchikora chesekondari neanofunda kuchikora chekutanga anofanira kunge eiziya maningi. Neano fundawo kuzvikora zvepadera dera anofa kunge eifundiswa ngeantu akafunda maningi zvinodetsera kuti zvanenge eifundiswa azoramba eizvirangarira mukati mweupenyu ngekuti zvinenge zviri zvegwinyiso.

Antu eshe anofunda zvikora zvepadera nezvikora zvesekondari. Hafaniri kufundira mabhuku basi asi anofanira kufundiswa zvakawanda maningi nemabasa nemishando dzenyara. Izvi zvinobetsera kuti amweni akona paanokura akure ane unyanzvi.

Antu eshe anofunda fundo yesekendari nevanofunda fundo yepadera dera vanofanire kufundiswa zviro zvimweni zvisir mumabhuku zvakafanana nebasa enyara akafanana nekuaka , kutsetsa, kugwamanidze simbi nekugadzira magetsi izvi zvinodetsera paanozokura kuti ararame upenyu hwakanaka nekuti anenge eitsvaka mare ndizvo.

Vantu veshe vanofunga kuzvikora zvekusekendari vanofana kufundiswa zvakawanda maningi nekuda nezvevanozoshandiswa muupenyu yakadai nekurima kubika neyekudai nekugwamanidza simbi neimwe I yenyara

Kuzvikora kunofunda antu akufaniri kungoitwa zvemabhuku basi asi antu eshe anofundisa nekufunda ikona anofanira kuitahe amweni mabasa enyara anosimbise nyara nekugwinyise nyara, nemitezo, nemarenje. Anodetserahe mukati mwekurarama kuti vantu vazoona ndaramo kana akura apedze chikora.

Zvakanaka maningi zviri kuizwa nge antu eshe ano funda pa fundo yeku sekondari neye padera dera ngekuti amweni akona anokone kunyore madziro zvanaka zvino yevedza maningi izvi zvino detsera kuti antu anobva kunze kwenyika auye eyi onawo izvi zvinozo detsera antu aya kuti paano kura azo one mari neku raramise mburi.

Antu eshe ari kufunda fundo yepadera ne fundo yekusekondari anofanira kufundiswahe kushandise michini inotora mifodho. Izvi zvinonakidza pakuzviita ende zvinodetserahe kuti amweni akona anokona kuzotoite mabasa akadaro paanokura.

Taiti ijee kabanga igwinyiso karetu taiziya kuti kuzvikora antu anondofunda zvemabhuku basi asi izvozvi antu eshe akuende kuzvikoro akufundiswawo amweni mabasa nemishando yenyara inosanganisire kubika kugwamanidze simbi nekutsetsa.

Tinobonga maningi ngekuda kwehurumende zveiri kuita kuti irikuaka midhuri yakanaka maningi yekuti ana adoko anofundira pasikanayi pasikapindi mhepo inebukuta pasikapindi zuvahe futi . Tinoda kubongahe ngekuda kwekuti irikufundisa antu mabasa enyara mishando yenyara mukati mwezvikora zvesekondari zvinodetsera maningi pavachazokura.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezvirikuizwa ngehurumende yedu ngeatungamiriri ezvikorahe. Arikufundisa ana eshe kubva kuzvikora zviri kusekondari nezvikora zvepadera-dera. Kuita basa amweni akanaka anozodetsera mukati mweupenyu. Amweni akona arikudetserwa kubika ,kufundiswa nekubetserwa kuti zvinoshanda sei kubika zvikafu zvine utano.

Antu eshe anofunde kuzvikora zvesekondari nezvikora zvepadera anofanira kufunda eifundiswa kwete mabhuku basi asi anofanira kufundiswa zvimweni mishando imweni inodetsera kuti azokura ane ruzivo rwakawanda.

Antu eshe anofunda fundo yeku sekendari ne fundo yepa dera dera anofanira kufundiswa mabhuku asa afaniri kufundiswa mabhuku basi anofana kufundiswa amweni mabasa ne imweni mishando yaka fanana neku gwamanidze simbi neku tsetsa zvinozo detsera kuti mangwani vaone cheku raramisa mburi.

Ndau dzeshe dzinofunda ana esekondari dzinofanirwe kunge dziri ndau dzine zvikwangwari kana zvibandera zvinokombidza ndau ine antu nemamidhuri izvi zvinodetsera maningi kuti antu asaneseka ngekutsvaka kuti chiri pari chikora .

Ndau dzeshe dzinofundire ana echikora dzinofanire kunge dziri ndau dzakanaka maningi ndau dzakachengetedzeka asagare pazuwa ngekuti zveinokonzera kuti amweni akhona azoite zvirwere zvehloko anofanire kuyayeya nekupurutana veibhuirwa ngeantu anoafundisa zvidetsera maningi kuti arambe ane ukama hwakanaka neantu anoafundisa.

Tinobonga maningi antu eshe anofundise kuzvikora zvesekondari neanofunda acho ngekuda kwezvaarikuita tinobonga hee nehurumende yeZimbabwe ngekuti irikuake zvikora zvinemudhuri yakanaka maningi nemhatso dzekuti ana adoko afundire.

Ndau dzeshe dzinofundira ana adoko, dzinofanire kunge dziri ndau dzirikuretu nepanohambire movha nemichovha yakawanda. Izvi zvinobatsire kuti antu akawanda eshe anofunda fundo yesekondari anofanira kuhambira pakanaka kuitira kuti njodzi dziite shoma dzekuti ana echikora anotsikwa.

Chiro chisikazi kujairika hacho asi antu eshe anofunda kuchikora chesekendari anofanira kufundiswa maningi ngezviro zvakawanda hurumwnde inofanira kuuya yeiafundisa ngezveutano nezviro zvimweni zvekupona anofanire he kufundira kundau dzakanaka maningi .

Tinoda kubonga maningi hurumende ngekuda kwezvairi kuita mukati mwezvikora zveshe asi ana echikora arikufunda zvifundo zvesekondari anofana kufunda akagara pazvigaro zvakanaka einyorerawo paro pakanaka izvi zvinodetserawo mukufunda kuti akasire kubata.

Ndau dzeshe dzinofundira ana echikora dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi kunyanya ana echikora chesekondari, dziri ndau dzine pekunyorera nepekugara pakanaka kuitira kuti ana adoko afunde zvakanaka maningi.

Vantu veshe vanofunda fundo yesekondari, anofanira kunge eyifundira nzvimbo inopipirira, nzvimbo ine miti. Miti yekuti inobudise mweya wekuti antu afeme, mweya wakanaka wekufema. Inofanira kunge iri nzvimbo ine mimvuri, yakakura maningi yekuti antu agare, asingatsvi ngezuwa maningi kana kunaiwa.

Zvakanaka maningi zviri kuizwa neantu eshe ane chekuita nekufunda kwenana adoko echikora sekondari kunyanya hurumende iri kupinzaa basa vafundisi anofundisa anoziya zvaanoita izvi zvodetsera kuti ana adoko akure ane ngonxo dzakaxoxoroka.

Ndau dzeshe dzinofundira ana echikora arikufunda fundo yesekondari dzinofanira kunge dziri ndau dzine zvibandera nezvikwangwari kuitira kuti antu asingazii nezvenharaunda nemiganga iyona anoona chibandera chinoakhombidza kwekwenda.

Chiro chakanaka maningi kuti kuzvikora zvesekondari tisangoenda kofunda mabhuku basi nekufunda mabasa enyara asi ngatifundewo zvemitambo zvinoaraidze ndxondo dzedu nekusimbide mwiri izvi zvinodetsera maningi kuti tigare tine utano hwaka hlamburuka.

Ngatigare tine gonda rakanaka maningi kunyanya nyanya antu eshe arikuzvikora zvesekondari ngekuti nngatibonge varure peshe patiri kufundira tirikufundire panhu pasinganai pasingapindi zuva kana mhepo inebukukuta zvinobetsra kuti hutano hwedu hugare hwakanaka.

Tinoda kubonga maningi antu eshe ari kuzvipira kubhadharira ana avo mari dzechikora dzekuti aende kofunda zvikora zvesekondari. Asi hurumende ine chitsvambe chekuti yaakufana kuvaka zvikora padhuze nemhatso dzinogara antu kuti ana eshe asahamba muhambo vakakura maningi eiende kuchikora.

Ana eshe echikora anofunda fundo yesekondari anofanira kufundire mundau dzakanaka maningi mundau dzisikanayi kana kupisha kana kupinde bukuta rinokonzera kuti anhu arware ngemukhuhlani izvi zvinodetsera maningi kuti mwiri igare yaka mhoryo.

Antu eshe neana eshe anofundire kuzvikora zvesekondari anofanire kufundira mundau dzisinganayi mvura. Ndau dzakapamhamha. Ndau dzakatambanuka asizi kutsikirirana. Izvi zvinodetsera kuti kana pakaita munhu umwe unenge anechirwere chisapararire. Izvi zvinodetserahe kuti ndxondo dzavo dzixoxoreke maningi.

Antu eshe anofundira mufundo wesekondari tinoda kuabonga. Tinobonga zve anhu acho anoafundisazve akhona nehurumende ngekuda kwekuchengeta nekutenga amweni mabhuku ekuerenga. Izvi zvinodetsera maningi kuti ndxondo dzigare dzakaxoxoroka.

Antu eshe anofunda fundo yesekondari, anofanira kufundira ndau dzine madziro nemidhuri yakachengetedze zvikora, izvi zvinodetsera kuti antu eshe anenge eida kuba, aapindi eiba ngekuti panenge pakachengetedzwa.

Zviro zvakanaka maningi zvirikuizwa nehurumende kuti zvikora zveshe zvigare zvakachena antu eshe anofunde kuzvikora asafumda mabhuku basi asi amweni akona afundirewo bhora nemitambo yakawanda inoite kuti mitezo igare yakagwinya.

Ndatibonge maningi hurumende yeZimbabwe ngekuda kwezveiri kuita kuchikora chesekondari. Ari kuaka zvikora zvakanaka maningi. Arikuisa zvidina pasi panofunda vantu vanenge vari vesekondari pachikora ipona kuti vantu vasabatwe nemikhuhlane ngekuti panenge pasina bukuta rakawanda maningi.

Chiro chakanaka maningi chetinoona chinoitwa mukati mwendaraunda dzedu kuti antu eshe anofunda kuzvikora zvesekondari aakufundawo kuzvikora zvakanyorwa pabanze pakona zvinokombidza mabhuku anonyorwepo nezviro zvinonyorwepo kuti zvakamira sei.

Eya zviro zvakanaka maningi asi zvimweni zvakona zvirikuizwa ngeantu mukati mwezvikora hazvizi kunaka kunyaya zvikora zvesekondari. Ndau dzeshe dzinofundira ana echikora dzinofana kunge dzirindau dzine mabhuku akanaka dzisikanayi. Dzinofana kungehe dziri ndau dzisingapindi zuva ngebukuta zvinoita kuti utano hweantu hugare hwakanaka. Anofunda anofanira kufunda mabhuku maningi kuti agare ane ndxondo dzakanaka.

Eya chinhu chakanaka maningi chekuti antu eshe anofunda fundo yesekondari ana adoko amweni anobva kumhuri dzine nzara maningi asi zvikora zvinofanirawo kubika chikafu chine utano kuti antu eshe arye asimbe mwiri uwakike zvakanaka.

Zvakanaka maningi zvirikuizwa ngehurumende, kumbounganidza ana eshe arikufunda fundo yesekondari, eimbofundiswa ngekunaka kwechikora, amweni akhona ane michini inongwarire mifodho nekutore mifodho.

Tinobonga maningi hurumende ngekuda kweana eshe echikora arikufunda fundo yesekondari. Ngekuti azhinji achona arikufunda eiite ndxondo dzakagwinya. Asi anofanira kufundira ngekugarirawo paro panenge pakanaka. Zvekugarira nezvekunyorera pakanaka. Izvi chitsvambe chehurumende.

Antu eshe anofunda fundo yepadera-dera anofanira kufundire paro pakanaka nepaanoata anofana kuata paro pakanaka pasika gorogodi kuitira kuti agare ane utano wakanaka maningi. Izvi zvino detserahe kuti upenyu hwawo hurambe weibenderera mberi zvakanaka.

Ndau dzeshe dzinofundire ana anofunda fundo yepadera-dera dzinofanira kunge dziri ndau dzakachena ndau dzine madziro akanaka maningi anemaara akanaka maningi. Izvi zvinodetserawo kuti ndxondo dzedu dzigare dzakaxoxoroka maningi. Izvi zvinodetsera mukati mwekurarama.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviri kuizwa ngeanthu eshe anotungamirira zvikora zvefundo yepadera dera ngokuti ari kutenge zvigaro zvekugarira izvi zviodetsera maningi kuti anthu eshe anenge eifunda ikonayo aryire pakanaka, agarire pakanaka nokufundire pakanaka pandau dzine kupfirira dzisikanayi.

Antu eshe ano funda fundo yepa dera dera anofanire ku fundire ndau dzisinga nayi ndau dzisinga pindi mvura ngekupisha ndau dzakona dzaanofanira eyi fundira kuzvikoroyo dzino fanire kunge dzine mabhuku ne michini ino gwarire fundo.

Antu eshe anofunda kuzvikora zvepaderadera anofanire kutengerwa mabhuku ekuerenga izvi zvinodetsera maningi kuti aite nxlondo dzakaxoxoroka maningi kuti amweni akona akure ane ruzivo rwakawanda maningi zvinozodetsera kuti adetsere anhu nezveutano.

Antu eshe anofunda fundo yepadera-dera anofana kupurutana nekuyaiya eifundiswa. Anofanira kufundiswahe nekufundira ndau dzakanaka maningi dzisikanai ndau dzine magetsi. Kuitira kuti neusiku neusiku anenge eindofunda.

Antu eshe anofunda fundo dzepadera, aafani kundofunda zvemabhuku basi, asi anofanira kufunda zvimweni zvifundo zvakawanda, zvinosanganisira mabasa nemishando yenyara, inosimbise nyara, neinoita kuti kana azopedza zvikora aone chekudetsera mphuri nekuti mphuri irarame.

Antu eshe anofunda kufundo yepadera-dera haafani kundofundira mabhuku basi, asi anofanira kufundiswawo zviro zvakawanda maningi zvine chekuita nezviro zvaanenge eyiita ikona kufundo yepadera-dera. Anofana kufundiswa kuongorora nekuzemena mikuhlani. Amweni akona anofundiswawo mabasa enyara.

Antu eshe anofunda kuzvikora zvepaderadera anofanira kufundira ndau dzine zvikora zvakanaka maningi zvine mibhedha yakanaka yekuatira isikagorogodi. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu arambe ane utano hwakanaka.

Tinobonga maningi antu eshe ari kushanda ngesimba kubatanidza nehurumende ngekuda kwezveiri kuita. Iri kufundisa ana echikora ari kufunda fundo yepadera-dera, kunasire zviro zvimweni zvakafanana nekugwamanidze simba, nekunasire magetsi. Izvi zvinozodetsera paanenge echikura.

Chiro chakanaka maningi kuti isusu abereki titsvake mare yekuti ana adoko atakabara aende kofunda fundo yepadera dera kana aenda kunofunda fundo yepadera dera anofana kunge eigara kuntaraunta ine ndao dzakanaka maningi dzinopipirira dzisikaiti kuti abatwe nemikuhlani.

Vantu eshe anofunda fundo yepadera dera, anofanire kunge eyifundira munzvimbo nendau dzakanaka maningi. Ndau dzakanyarara dzisina zhowe zhowe. Izvi zvinobetsera kuti zviro zvanenge eyerenga zvipinde mukati mengxondo dzavo, dzixoxoroke.

Chiro chakanaka maningi chekuti antu ese arikufunda fundo yepadera dera umweni naumwe ange anemuchini wake unoshanda kunyora neimweni wacho unoshanda zvakando wanda wanda zvinoita kuti mabhuku edu ezveshe nezvatino fundira zviite zvakanaka tizopasa.

Ndau dzeshe dzinofundira antu anofunda fundo yepadera dera dzinofanire kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzosikanayi dzine pekugarira nepekunyorera pakanaka maningi zvigaro zvakona zvinofana kunge zvakachena zvisingapindi bukuta izvi zvinodetsera kuti utano ugare hwakanaka maningi.

Ndau dzeshe dzinofundira antu anofunda fundo yepadera-dera, dzinofanira kunge dziri ndau dzine madutavantu nemichovha yakawanda inoita kuti ana echikora kana eyida kuenda kundau dzakawanda koonawo zvine chekuita nekufunda kwawo anondokwirawo mumadutaantu iwona.

Tinoda kubonga maningi antu eshe nemakurukota eshe ehurumende nekuda kwamare dzavari kubvisa nehurumende dziri kuake zvikora zvakaturikidzana midhuri yakhona. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe anofundepo aone ndau dzirikure nekupipirirwa.

Antu eshe anofundire fundo yepadera anofanira kufundira nekuyayeya zvinenge zveibhuyiwa ngeantu anoafundisa. Anofanire kufundire ndau dzakanaka maningi ndau dzisikanayi, ndau dzisingapishi ndau dzisingapindi bukuta einyorera pazvigaro zvakanaka nekugare pazvigaro zvakanaka maningi